mulyango gulikwasi gumwigule eh guli mulyango gulikwasi gumwigule.

Ino inzuki ili kuza mubiyu byesi isalila bushi.

Ano inzuchi ili mumuzinga yebubushi.

Ano maana genzuki, ano baana be nzuki, ano baana be nzuki.

Ano ndikhubona umukhasi adekele bidyo atusileko atele asi alikugabila batambi. balikulya.

Eno ili'nzu iyegamaana genzuki. Eno ili'nzu iyegamaana genzuki. Eno inzu ili, kino kiyu kye gamaana genzuki

ulu lugudo ku'liko i'motoka ndwela lubega lukingi, luguudo lundi luli kungaji lundi asi, luguudo lwe'yasi lu'liko i'motoka ndwela

Bino bili bimuli bino bili bimuli bino bili bimuli bino bili bimuli bino bili bimuli bino bili bimuli bino bili bimuli

ba'seza bali ba'bili bali kwi'nyaya umulala a'gwatile zi'sokisi zi'mwanga uumulala a'gwatile sokisi zi'mbesemu